Abajungu aba naabarambuzi omukazi omujungu akwitse esiimu omu ngaro omukazi ondiijo eyekoriire akagyega aha mutwe ahekiire efuka emwe aha eibega endiijo agikwitse omu ngaro omu ngaro endiijo akwitsemu akaveera

Omugyera ogu gwine amaizi marungi kandi garikwera omurubaju rw'omugyera harimu ebimera bya kinyaatsi iguru ryoona niryaka n'akashana ryine ebicu bya buruu n'ebirikwera.